Nyig kic mapol adada ma guloko dudgi ki wigi i kabedo mapatpat kun gitye i peda pa .kic dok dero pa ceng tye ka menyo nyig kic man ma gitye ipedagini.

Lee kwac ma tye i te lum, te lum man tye macol adada ka dero pa mac tye ka menyo wang kwac man ma tye i te lummi dok lum i kabedo man tye ma odongo maboco ma potgi tye ma green ki yat ma pogi tye ma tino lapiny adada kun kwac man oyabo wang malac ma tye atera me mako ginu mo keken ma ongole i kawange.

Poto ma kipito iye cam ma cam man gitye ka dongo ki yotkom adada kun kipitogi irek dok kitongo wang otul i kine ma pii mol ki iye ma weko molo mpc ngom kun poto man tye iwi cere ma bedo calo tye iwi got ma tye lamal kun ite got man ki piny tye yadi ma odongo mabocco adada ma potgi dwong ma tye bunga kun lupu bene tye ka woti duny ki i kom pot yadi man ma tye ka nen matar.

Dano mo ma tye latic me yot kom kun en oruku labo dog ma oboyo ume ki wange ka dak en oruku bongo ma gengo dano ki kom nongon two kun en tye ki ngiyo nyonyo ma neno jami matinoma wang pe neno kun kwoto weko wang neno ka en tye ka ngiyone ki nyig wange yung kuncel ma tye ka ngiyone ki diro adada ma cinge omako te nyo nyo man ki piny kun tye ka woti wiro gino mo wek cal pa ngwidi onen maleng

Dano me tekwaro mo ma gitye ma gurukke i bongo marom dok gin gitye ka myel ki yomcwiny adada kun co aryo gukulle akula piny ka gitye ka myel ka jo adek ma mon gucung acunga ka guilo cingi malo ka jo mukene ki i ngec gitye ka wot ki goyo bul dok gin gitye ka myel i dye bar mo malac adada ma lumme otwi lapiny dok kijwero maleng kun i bor piny tye yat ma odongo lamal dok pote tye madwong.

Lee mapol lee lyeci madongone ki matinone ma gitye ka cam kun gitye ka cam idye tim dye tim man tye malac adada ma lum olot oromo kabedo weng dok lum tye matino lapiny ma potgi tye ma grin kun idye tim man tye yadi ma gudongo lamal kun kingi tye malac ka yadi mukene potgi otwo ma korgi bene otwo tye ka nen matino.

Dano ma tye latic me yot kom kun oruku bongo matar bongi pa daktar ka en oruku roc mi cing i cinge kun omako labo dog icinge bene ki nyonyo ma daktar tiyo kede mi winyo kiti i tye ka yweyo kede ka itye ki peko mo ikori kun nongo uketo i ite ka woti winyone ki peko ikori

Ot ma kicano iye jami ma kiyubogi ki diro kun tye jami me tekwaro bene ki jami me tic cing dok tye me anena ki me acata it wele tutwalle lulim piny ma gia ki i kbedo maboco i kine tye cal wang lobo pa nywali me Uganda ma kipayo aoaya ki lyec ma kipayo ki i kom bao ki bul matino tung dyang ki cal kigoyogi agoya ka kigongo tenge maber ma tye ka nen i gilaci ki dano matye ka ngec ki lela ma bene kiyubo ayuba ki bongo aruka bene mapol.

Laco ma en timo biacara me boda boda kun tingo luwot ki pikipiki dok en tye ka ngwec idye gudi ki pikipiki ma ite piki-ni otingo luwot aryo ma gin tye lucwak odilo ma guruko bongo pa lutuk odilo i komgi ka gugengo wigi ki amburela kun gitye ka woti kuto gine mamor ka kelo dwon matek ma nongo dano woti lelo kede ma nongo tye ka cwako odilo.

Lutino anyira ma gua ka twomo pii i kulu kun guyeyo jeriken ma gutwomo ki pii-ni iwigi ka gin gitye ka kato idye yo ma kor tyen dano aye opoko ma otal kun yo man okato ki idye poto iteng yo man matidi-ni tye poto ma kipuro iye cam ma cam mukene tye ka dongo adonga ka kamukene dong camme dong odongo ma potgi tye madongo ma tye ma grin dok ceng tye ka ryeny ma dero tye ka menyo kabedo man maleng.

Lee ma tuk atuka ladingdingo kun yec kome tye mapol adada i tyene, i dye wiye ki wa i dude weng dok ladingdingo man opye i cwiny dye wiye ature kun tye ka ywayo moc ature ature man bene tye ka nen maleng malac adada ma onyak mapol kun dero pa ceng tye ka menyone kun tye kala ma pink.

Gang me bedo pa dano kun igang man tye dyangkal malac adada ma otal labongo kit lum mo keken ki ot acel ma tye ot lum kun tye dako mo ma oyeyo te iwiye ma tye ka kato ki iniym ot lum man ka inyim ot lum man tye dero ma kiyubo ki lum dok derone tye lapiny adada.

Dero mo ma kicweyo tye lawala kun kicweyo ki tol mo ma kiriyo ariya i kom yat mo ma kidolo adola ma olwore lawala dok tye ka nen ma leng adada kun kicweyo ki diro ki ngec me tic cing ki tol ma kalane tye mapatpat makwar, ma grin ki ma orange bene kun oyabo lwore ki i ma tidi ka oyare ayara malac madit.

Dano mo ma en tye latin kwan kun tye ka tic ki nyonyo pa muno me kompiuta dok en tye ka keto cinge adada dok obedo i wi kom ka oketo kompiuta man i wi meja mo mapwot adada kun i ngete tye cim cing mo ma kiyweyo wange aywaya ma bene oketo oketo i wi meja man.

Nyanya madwong adida ma guceko ma tye makwar kun nyanya man ki gurogi kacel i bok mo ma ki guru ki bao ma dong baone otwo dok nyanya man dero tye ka menyone maleng adida ma bedo calo gino mo ma mocce tye ma dwong adida pien ni dong guceko ma kumme weny olokkeo makwar

Lee ma gipol adada ma gitye i dye tim. I kin lee man tye iye lagwar dok lagwar aryo gitye i dye pii kun pii man tye i dye tim pii man lee man gimato kun lum otwi i dog pii man dok lum i dye pii man pole tye ma otwo ma beco calo ceng reny matek dok lee gicamo i lum man.

Lutino mapol kun tye latin mo acel ma en tye ka nyero ki yomcwiny adida ma lake wney tye ka nen woko mataar dak en oruku kor cati ma oreny kun pe opungu jararane kore tye ka nen woko

Meli mapola adada ma tye idye pii kun pii man tye pii malac dok tye pii nam meli mo acel tye coc tye i kome dok kiwero kome matar kun otingo jami mapol iye ma ocito lamal i kin jami man tye cengenge ma kiceyo acweya ki waya ma tino adada dok wange tye matino kun kicano odode adoda iwi luwotgi.

Dye boma mo madit adida ma dano tye mapol iye dok bene mutaka me dingo luwot ma gicito i kabedo mapat pat ma gucung ma gucanne acana irek acel bene tye mapol kun idye boma man tye di gudi mo malac ma okato ki i iye ma iteng gudi man tye odi ma kigedogi maboco dugolone dwong odi gurofa dak gitye ka tic kedegi me biacara me dukan me cat ki wil ma luwil bene gupong inyim odi man yung kuryo weng ma tye iteng gudi man -ni ki dano mapol bene tye kawot idye gudi man.

Dano gin adek ma gubedo i te ot ma tye lamal kun tye te baraja me ot gin gubedo ma cwinygi pe yom dok gitye ka nen ki par adada ma igi pe yom kin ngat acel oteno tike atena ki cinge ka jo aryo ngat aacel obedo abeda ngat acel obuto abuta ma nen calo gitye ki peko adada dok can tye ka diyogi.

Kacato wil dak lacat tye ka kwanyo jami ma en tye ka catone i kin jami ma giti kacatogi i ka cat man tye nyanya nacinaci layata munu ki bene nyig yen acama wotamelon ma ki canogi i wi tandaro ma ki guru lamal dak ki gengo timbu man ki amburela i kacat man kun bene tye labolo ma kiketo piny dak dyangkal kacat man tye macol ki yugi mapol ma tye pappap i kine

Ot ma giketo iye jami me myel dok bene me tekwaro i ot man tye jami macalo bul dok bul man tye bul madongo ki lanyig bul matino kun tye kom ma kiguru ki bao bene ma ki riyogi ariya ma dano bedi iye i ot man

Mutoka ma tingo luwot ma cito i kabedo mapatpat ki tegi kun en otingo dano mapol iye ki te ma oduro iwiye malo kun te man tye kabuto ki jami ma tye ikicaa gutiya mutoka man tye ka ngwec idye yo mo malac adada dok dye yo ma kipuro apura kun pe kionyo iye odok gudi me lam iteng gudi man bene tye yat ma kipitogi apita yat otit ma odongo lamal ki pikipiki acel tye ka ngwec ma danoni timo tic me boda boda.

Odi mapol adada ma tye gedo kabedo pa dano dok gedo ma gitye i dog pii kun pii man tye pii malac madit pii nam ma tye ka nen maleng dok kalane tye mabulu odi man ma kigedogi ni bene gitye i badgot ki i te got kun i ngeye tye godi ma ocudu lamal adada ma omane oromo kabedo malac adada.

Dano ma tye ka pwonnye kun entye ka pwonnye me dongo bun en tye ka dongo tyen mutoka ma gicanogi acana ka gitweyogi malo ma en tye ka woti dongone me pwonnyene kun tye i ot pwonnye

Nyig kic mapol adada ma gugure i kabedo aryo kun tye nyig kic acel ma tye ka kubo dul kic man ma gugure i kabedo aryo ni kun nyig kic acel man okubo lawote ki bwome ka tyene okubo ki bwom nyig kic acel ma tye i dul ka mukene dok dero bene tye ka menyo nyig kic man maleng dero pa ceng kun tye i dye ceng.

Nyig kic mapol ma gugure i jang yat jang yat man bene kore tye madit ka jang yadi matino tino otwi ki i kome kun jang yadi man potgi tye ma dwong adada ma gengo ceng dok kelo tipo ka ma nyig kic man gugure iye.

Lee mapol ma kilwongogi ni lyeci gitye i dye pii ka mato pii. Pii man bene nen pii ma pe tut tutwal kun lum otwi odongo wa i dye pii dok bedo calo pii ma tye dagodago i teng pii man tye lum ma kulwer ma lee man gucamo kun kabedo mukene otal woko ma lakit lum mo keken pe ka nen iye ka kamukene lumme otwo ma bedo calo lee man gicamo en.

Co ariyo ma gubedo idyangkal macok ki tok ot dyangkal man tye ma otal labongo kit lum mo keken kun co man gubedo i tong ot mo ot mo ma nenni orii adida ma nen goro kun ki cweyo ki daba ki yen dok i kor ot man ki ngabo redio mo ma gin gitye ka winyone

Dye boma mo madit adida ma udongo kun tye odi mapol adida ma kigedogi odi ma tye odi gurofa ka mukene tye lapiny i dye boma man tye gudi ma okato ki iye ki piny kun tye dano ma tye ka wot i dye gudi man i bor piny tye got ma ocudu acuda lamal ma olulle ma omane i kabedo malac ki yadi bene tye ma udongo i kin odi me di boma man

Lutino kwan gin aryo ma gitye i labaratori lutino kwan man gitye ka rubo kemikol kun girubo ki gilaci mo matidi ma guonyo kemikol iye ka gitye ka wot ki ngiyone ki wangi.

Lela ma ki kitweyo ter mapol itere kun ter man tye labolo ma kikwanya kawanya ki poto dak pud tye ma gurin kun kiduru i but lela yung kuryo weny dok ocero lamal ka ki tweyo ki labatita i te lela man kun lela man bene ki jengo ajenga ki odo mo ma ti ariri dak lela man tye i dye gudi mo malac adida ma otal kun tye ki geng dak ceng tye ka bryeny iye maleng

Dano mo ma tye ki nyonyo pa munu me kopiota kun en tye k agoyo wer ka wer man tye ka kok i gin winyo wer ma en oruko iyite kun okubo ki tol ma cito i kom kompiota man ma en tye winyo wer ma tye kok ma en tye ka woti tukone ki i kompiotan-ni.

Lee rii mapol ma gitye i dye tim dye tim omane i kabedo malac adida dak lum tye ma udongo maboco ento mukene uyabo twoo yadi bene udongo i dye tim man ento odongo lamal adida ento yadine kingi gitye malac mabor ki luwedigi dak lee man ocung ma ngute tye mabor adida ma oceto lamal

Dano mo ma en tye lacat ki wil kun woto awota ki jami ma en tye ka catoneni en tye iteng gudi ka tye ka donyo idye gudi kun olyero jami acata man ma tye mutungulo ma otweyo ikavere ma obolo i bal gwoke ka mukene otingo icinge ma tung lacam ka tye ka donyo idye gudi madi idye gudi madit bene tye mutoka matye ka ngwec ki pikipiki mo acel bene.

Lutino mapol ma gitye i ot kwan kun gubedo iwi kom ma kiyubo ki bao gin gitye ka timo tic cing dok gitye ka woti nyero ki yomcwiny adada kun gitye ka cweyo uci ki libira mo mabor adada.

Yeya mapol adada ma kiyubogi ki bao kun kiwero komgi ki rangi ma bulu dok kicanogi i wi cere ma tye i dog pii kun i bor piny tye pii mo pii malac adada pii nam i nget yeya man bene tye gwogi aryo ma gitye ka wot i ngom ma otal ka ma kicano iye yeya man.

Lee raa mapol adida kun raa man gumonyo i dye pii ka wigi ki dingegi keken aye tye ka nen dak pii man tye pii matut pii nam kun piine tye bene madit adida lee man del komgi nen mabwot adida kun gin gibedo i pii keken

Dano ma tye ka timo tic cing me kwoco kun en tye ka tic ki carani carani man kiwero kala matar kun tye i wi meja dok dano man omako bongo ka oketo i leb carani kun tye ka wot ki kwoyone dok bene lapim bongo ma kicoyoi komgi nukta macol bene oketo i kom bongo man ki bongo mukene ma dong okwoyogi woko oketo i wi meja ma carani tye i ye ni.

Lee jubi mapol ma gitye i dog pii kun ariyo mo ngitye ka ryeme i kingi ma gutwago pii ma pii otwagge ki kero dak iteng pii man tye lum ma otwi odonyo wa i dye pii dak pii man bedo calo pii kulu ma tye dago kun ibor ping iteng pii man manok tye yat ma otwi lapiny ma ojany adida ma kine tye mading ma tye calo bunga

Dye gudi ma kiyubo ki lam malac adada ma ocito ci opokke iye aryo kun acel ma tung lacam-mi tye mutoka pa wekigene ma tye ka ngwec iye ki pikipiki pa dano ma tye ka tiyo tic me boda boda me tingo dano ikabedo mapatpat me cente kun acel ma opokke tung lacuc-ci tye mutoka pa wegine ma tye ka ngwec iye ki mutoka acel ma otingo te madwong adada iyo ngeye kun tye wi pem mo ma orine ongolo dye gudi man dok yo tye lamal iwi gudi ma orine tung lacuc-ci.

Yeya ma gidwong adada ma gitye i dye pii pii malac adada ma tye dye nam i teng pii man bene tye gedu ma kigedu odine maleng adada mudongo lamal odi gurofa ma doggolane tye mapol kun odi man tye i dye boma mo ma tye ka nen maleng ka ma dano bedo iye mapol ma tye i dog pii man.

Dye yo mo ma otal ma kipuro apura ma okato atir ka donyo igudi madit ibor piny odi bedo pa dano ma kiyubogi mapol adada dok tye lamal iwi cere kun iteng gudi ma odonyo okato i gudi madt-ti, tye odi bedo pa dano ma kiyubo ki odi bati ma mukene gurii kun nyali oyabo mako wibatineo dok tye bongi mapol ma kilwoko ka kimoyogi iwi tol igangi bedo man ki yat ma odongo mabor lamal bene.

Lee ongara mapol adada ongara man gitye idibar mo malac malume tye otwi lapiny dok tye kor yo mo madano woto i ye kun idi bar man tye yadi modongo maboco ma jangi pol ma ongera man bedo i ye kun ongera tye ni lim ma obedo i jang yat.

Acucur pii ma tye ka mol ki i wi cere kun mol ony piny ki kero adada dok piny man tye ka ma tut i kut kun pii man gure dwogo pii nam i teng acucur man tye yadi ma otwi ma potgi dwong ma gujanyu kun tye bunga.

Winyo matuk atuka gin ariyo ma gupye i jang yat dok yat man jange olot maboco adida ma pokke tye matino kun udongo lamal adida kama winyo-ni opye iye yat man bene kome tye ki okutu okutu ma tye yat okutu

Ot ma kiyubo maleng adada dok otte wocito lamal dok tye ot gurofa ka wiye kubo ki matangula ot man tye ot me bedo pa dano dok tye i cel kun celle kicweyo acweya ki matafali ka kipuyo komeo ki cementi ki woko inge celli tye yat mo ma odongo mabor ma potte dwong.

Dano aryo ma gitye idye poto kun ngat acel obedo abeda ka tye ka mato pii ki idog jeriken dok gin guketo kweri ma gitye ka doo kwedeni piny idye poto man gin gitye idye poto mo ma pud kipito cam apita iye dok kidoyo maleng adada ma ngom tye ka nen labongo kit doo mo keken.

Ot ma kigedo maleng adada dok ot man wang ote tye mapol kun tye ot lega. Nyim ot man bene tye dyang kalle ma kijwero lapiny maleng adada ma kicweyo ka donyoneo kun wi batine tye ma kwar kun pol tye ka nen maleng adada kala ma bulu ma byek me cwer pa kot mo keken peke.

Dam ma kicweyo ma buko pii kun pii man ka kibuko kelo mac ilengtwic ma dano gitiyo kwede kun kicweyo lapiny dok cito malo i wi pem ma okato i dye pii kun i bor piny tye got ma ocudu adada ki yadi ma odongo maboco lamal kun i nget odi man tye odi bati.